Tavoahangy kely maromaro, mainty avokoa ny ankabeazan'ny sarony. Ahitana karazana sakay sy sakafo marikivy ao anatiny. Misy zava-maitso eo akaikiny. Ao aoriana kosa misy olona mitazona zinga.

Gazety mpivoaka isan'andro manisy soratra mibaribary eo amin'ny farany amboniny fa fiara fitateram-bahoaka zotra dimby ambin'ny folo tapaka hisatra nandona fiara dimy. Olona dimy kosa naterina tany amin'ny toeram-pitsaboana. Eo ambaniny indray ahitana ny sarin'ny filoham-pirenena anankiroa ka isan'izany ny filoham-pirenena Malagasy. Eo amin'ny sisiny havia miresaka ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ka ampahan-dalana maromaro no asiam-panitsiana. Eo ihany koa ny vehivavy sy ny politika. Manodidina ny enina isan-jato ny toeran'ny vehivavy Malagasy manapa-kevitra eto Madagasikara.

Zava-maniry iray mandrobona, feno ravina mahafinaritra sady betsaka, miloko maitso sy manopy mavo, maniry eo antokotany. Eo akaikiny eo kosa ahitana trano anankiray miloko fotsifotsy somary ratsiratsy.

Vehivavy maromaro mitangorona mifanakaiky, manao kasikety anankiroa, ny anankiray kosa mitazona taratasy fotsy eny amin'ny tanany; eo akaikin'izy ireo kosa ahitana lehilahy iray mijoro, mandinika sy mamaky gazety maromaro mpivoaka isan'andro.

Boky maromaro miloko fotsy, mena, maitso, volomboasary. Ahitana soratra malagasy, sarin'ny mpanjaka teto Madagasikara. Ahitana soratra ihany koa Madagasikara sy vehivavy lava volo anankiray mipetraka ary sarina biby. Eo amin'ny boky hafa kosa, ahitana sarina ankizy kely, misy masonjoany ny tarehiny anankiray.

Borety iray misy kodiarana mipetraka eo ambonin'ny bozaka ahitana fitaovam-piasana maromaro toy ny siny fanondrahana anana misy tahony miloko mavo. Eo ihany koa ny kifafa, angady, fanapahana bozaka, eo amin'ny sisiny eo ahitana zavamaniry maitso mahafinaritra.

Vehivavy iray mitsikitsiky mampiseho nify somary banga ny anankiray eo afovoany. Mifatotra volo, manao sanga. Misy kavina anankiroa miloko fotsy ny sofiny. Manao ambonin'akanjo menamena izy.

Vehivavy iray mifatotra volo, mirefy eo amin'ny iray metatra sy dimy amby enimpolo eo, manao akanjo maintimainty, misakelika kitapo misy soratsoratra, mijoro anatina efitrano iray. Mijery mandinika sary maromaro eny amin'ny rindrina.

Zazavavy iray zarazara fihodirana, manao akanjo misy soratsoratra. Mikipy ny masony, misy kavina ny sofiny, manao randrana tsy hita soritra izy ary mifatotra ny volony sisiny anankiroa.

Rano madio fotsy madio mangatsakatsaka, mikoriana mamakivaky vatolampy, ravahana ala maitso mavana, toa mampatsiahy ahy ny any ambanivohitra misy ny bebeako raha nanao fialan-tsasatra tany aho niaraka tamin'ny fianakaviako fony fahankizy.